Ombaanga yoNetbank otayi ka gwedhela iihohela yokomuvo oku tameka momasiku geli ga 4 gaMaalitsa omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Ombaanga yoStandard Bank oya gandja omayambidhidho goshimaliwa shi li pomayovi omathele gatano kendiki lyokaankela.